Enkoko eya sseggwanga esibiddwa n'olulagala oluyitibwa oluyina. Enkoko eno esibibwa bw'etyo okusinga ng'etwalibwa ku buko egenda ku mukolo ogw'okwanjulu ogw'okwanjula era omuko agikwasa omuko munne nga bw'eri, eyo gye bayita enkoko y'obuko.

Engoye ez'obuwangwa zitundibwa. Engoye zino kuliko ggomasi oba busuuti enekaanekanye nga bagisibyeko n'ekitambaala kyayo ekiddugavu. Ggomasi eno eri mu kkala za cream ne green. Ekkanzu enjeru n'ekkooti nabyo weebiri nga babitadde ku buddole obuyitibwa buddami.